Ta aawa ishaa na'ay hagaappe kase wodiyan puulaa miishshaati asasoon de'iyogaa ammottiidi awu shammanawu wolqqay xayn daroppe ammottidi takkiis shin ha'i puulaa miishshaata ubbakka giyaa biidi miishshaa demmiddoogan shammiidi dees.

Nuussi bahilaawe xaleta giyogeeti heeraappe bettennabaa gidiyakko haakkimee immiyo xale xallaani harggee nu heeraapp haakkanawu danddayenna yaagidi Abeettoy ba ishaassi oddiddi de'ees.

abrihaami ba ishaa yaaqoobara giyaa biidisan naa'u budeenaa shuruwara mii simmidi tukiya qassi a bolaani uyidi tuke keettan de'iya macca naatura kaaa'iidi de'oosona.

Taarikunne Tasppaayee tiranspporttiya miishshaa demmidoogaappe guyyiyan Awaasa giyo katamaa biidi be'idi yaana. Kaseesappe nu bi erenna gishshawu aymala puulanchchanne lo"o biittakko gakki be'i yaana giidi kaamiyan biiddi doosona.

Zino bakkaalo baassi tanaara lagge gidiyaage tanaara katamaa biidi hasttamu biraa muuzziya mi simmidi haranttuwakka harasaa biidi maana yaagin la hagee ayiba ganjjiya oyikideeshsha yaagada keehippe malaalas.

Magaze hachchi katama kiyidosan ba siiqo laggiyaassi hagaadan yaagees, taan kattaa ma simmada tukke keettan de'iya na'iyo be'ada keehippe dagammaasi ayssi giikko A tana keehippe lo''asu yaagidi ba laggiyassi odiidde de'ees.

Luqqassi Wolaytta Sooddo Yunbburshiya oydiyan de'iyaa ekkidi ba silkkiya wottishin taan be'a aggas, hara asaykka haga ayssi oottadi giidi a oychchigidoosona.

Nu heeran Galbbo Alamaaya giyogee issi yelaga na'ay de'iyagee nu heera asaa meqqidaagaa kooliyogaaninne burqqiya oyqqiyogan maaddiiddi de'iyogan A asay be'iyogan A be'iyode ay keenaa yayyiyonaashsha?

Zino taani nusoo aawaara Addisaaba katamaa baana giidi guuran denddidi ichchawu ichchawu xeetu biraa ekkidi biidi Addisaaban aqidi haa yaana giishin ogiyan makiinayi moorettin ayba nuna daganttideeshsha.

Daawiti baayyo de'iya naa"u attuma naatanne heezzu macca naata shiishi ekkidi ta naatoo, oduwaa kaalliyogee daro eray beettiyo gishshawu oduwa ubba gallakka intte kaallite yaagidi oduwaa maaduwa odiiddi de'ees.

Sinttaara yiya saaminttan Iyyu Cufa geetettiya godaa ashkkaraynne godaa qaalaa yootiyagee yaanawu diyogaa nu heeraa asay qoppidi ay keenaa ufayttiyonaaahsha?

Eyyoobassi xoossay qammaappe uddufun saatiyan I xiskkuwan kayridaashin A bochchiini I dagammi denddidi hagaa aybee tana bochchiday ooneeshsha yaagidi so asaa oychchiyode oonikka A bochchibeennashin ayyaanan xoossay A bochchidi darobaa A tamaarissiiddi dees.

Ini galla taani kuwassiya kaassaa be'anaw baydda ta siiqo laggiyaara ogiyaa doonan shuchchan giigidaaga de'iyo keetta be'ada na'a bessin hage na'awu ay keena lo''ishsha! ta haga mala keexxanddeshsha yaagiis.

Wolaytta dumma dumma eranchchatinne daro hiillaati doozatuppe dumma dumma harggiyaassi bessiya xaliya appee demmiddoogee ay keena malaliyabeeshsha!

Abebentta heeran Elektronkie miishshati de'iyaageeti mooretidoogappe doommidaagan hega giigissiya eranchchay sillkiya shoccin eessuwan gakkenan xayyin daroppe mettotidi de'iyooga kawuwassi naqqashsha kiittidoosona.

Abebe, akaloora ogiyaan eqqidi, Abebe, Akala hagadan yaagees, godare hariyaape aybbin dummati? yaagiidi a oychchide dees. yaatin ta godaree kare medooza hare qassi so medoosa yaagaas.

Taaway tana timirttiyaakka tamaaraydda goshsha goyyiyooga woykko haga zeretta zeriyooge hachchi hachchi qumma maanawukka maaddiyo gishshaw goyyiyooga oottiyooga dooggoppa yaagidi tana tamarisside des.

ababiya o keehippe ulloy sakkin kushee hillanchchakko baada he bitaniyaan oohetidoogappe doommada ha'i mule paxxa aggasu. yaatada ba siiqo lagees ogiyaa eqqada odaydda dawusu.

kaaleebi baasi de;'iya naa'u katama naau katamaa gidon de'iya shuchchan keexxetida keettannne issi buuxan keexettida keettaa hiyeesaassi immana giidi ba shooron de'iya hiyeesaassi qaalaa geliidi de'ees.

zenebe goshshaa goyidooganne dumma dumma zal'iya zal'idoogan demmidio biran shucha keettaa kataman keexxiidi de'ees, ba naatussikka issi issi kifiliya hegappe imana giidi etawu qaalaa geliidi de'ees.

Soore hombbe woradaani baassa abebe giyooge daro kushe hiillaaninne wolaytta wogaabaa qonccissiya asa gidiyo gishshawu daro asayi a katamaappe katamaanne gaxariyappe gaxariya xeesi xeesi bonchchiiddi de"oosona.

Wolaytta asay kawunkka, dumma dumma eranchcha asatuuni, dumma dumma biittaa asatunkka yaynettoosonanne bonchchettoosona. Ayssi giikko dumma dumma doozatuppe hiillaa woykko xaliya demmoosona. Dumma dumma harggiyassi demmiyo gishshataassi.

Eeliyasi ba siiqo laggeessi hachchi miishshaa bankkiyappe kessidi sha"anne ichchashu xeetaani bootta caammaa muqaqiya malatiyaga shammidi wotissis. Yaatin A siiqiyakka A yeraydda de"awusu.

Astamaaree tamarssanawu yiidaagee naati tammanne ichchashshu naati aybakka caammaa wottenaan mela tohuwara yiidaageeta naa"anttuwa ha naata tamarssikke yaagidi timirtte gadaawaassi odidi yediis.

Nu so asay heeraa asaara maahettidi haattaay keehippe wayssiyaga shaafa biidi meehiyasinee asay duqqidi xaqamettana mala akaafa shalkkuwan ekkidi shaafan haattaa ollaa bokkidi dosona.

Ta aawa ishaa Abeettoy loyttidi gooyi zeriddossani naa"u waaxxa boora goyidi zeriddossaan laattammanne hossppun konttaalee kiyida baddalaa kase goottaran qolliddoogaa ha'i bayzzana giidi qoxxiidi de'ees.

Simoni ba lagge siiqo na'aara bullacha keetta biidosan katta muchchuwa, pilaa, dumma dumma oyssan kaida katta mi simmidi A bollay A ho'iini naatura dumma dumma yetta dooyidogan duridi de'ees.

Abebbessi na'a issoy diyagee daro eray diyo gishshawu heeraa naatinne alage macca naatinne attuma naati akko shiiqidi nuna hagaa bessarkkii woykko hagaa waata giidi ubba galla appe xana'iidi doososna.

Haaho biittaappe daro asay Wolaytta sooddo katamaa yiidi zal"iyogan, dumma dumma buquratay diyo gishawu zal"iyogan go'ettanaassi haahosaappe yiidi Wolaytta sooddo katamaa zal"iiddi diyogaa odoy keehippe qonccissis.

Adimasu banttaga heerani dumma dumma dozata mitta zaafiyaa xiida ankka dumma dumma tokkidi hagaappe taani wontto go'ettanawu deaysi, hagee daro maaduwaa immanawu de'ees; ta naatakka hagaappe tamarissanawu deaysi yaagidi ba laggiyasi odidi de'ees.

Beyyene ba siiqo laggiya Baaloma hagadan yaagidi oychchiis, dere asassinne so asassi de'iyaa dummatettay woykko issippetettay ay malee? so asay matattiiyye niyo dere asay matattii? yaagidi a oychchiiddi de"es.

Dumma dumma eranchcha asatinne gooba asatinne bantta heeran de'iya doozatuppenne dumma dumma woraa gelidi koyiyogaa bahilaawe xaleta giyogaa qeeri naatussinne wogga asaassi beettiya harggiya digganawu danddayoosona.

Luqqaassanttosso aaway hagaappe kase wodiyan aassi puulaa miishshaa I bason minjji wottanaassi aassi injjettenna gishshassi keettaa I aassi keexxiddogan puulaa miishshaata issotta issotta shammiri bason kaqqi uttiddogaa ba laggiya bessiidi dees.

arakka woyikko wogga naa"antto xekkaa timirtte keettaa kaalettiyaa gadaawati woyikko aawati asttamaaretussinne tamaaretussi lo"o qonccettaa immoosona. tamaariyaa loyitti tammarissidi lo"o luxettaa gattana malaa yaagidi lo"o qofaa immiiddi doosona.

Bakkaaloyi hachchi ba gaden badalaa zeriiddi, bull"iiddinne dumma dummabaa oottidi daafuridi pe"ido gishshawu basoo gelidi shemppiyosaa alggan biidi shemppi aggis hayyashsho keetti diyo uraassi awudekka woppayi des yaages.

wolayitta sooddo yumburshiyaa giddon gadaaway hagaadan yaagidi tamaare naatussi odiis. ayi attuma na'yikka macca naiyoo qoommidi hemettikko ha timirtte keettaappe a yederettana awuxxetiyaakka nuuni mola daafuraa hada oottana yaagidosona.

Nusooni taani maayuwa meeccanawu baanaanishin kanayi niikeeliyan doonaa yeddidi haattaa uyiyagaa aayyiya be"ada ba na"iyo ayssi niikeeliya hagaa sa"an wottadii yaagada yootettaydda de"awusu.

Taan taassi issi shuraabiya shammana gaada tamanne ichchashu bawunddiya giyaa baada shuraabiya oychchaydda diishin ba qooriyaan wottiyo worqqa a shammaydda dawus.

Daro wodiyaappe doommidi wollaytan puula mishshati beettoosona. Ayssi giikko wollayttan daro daro eranchcha asaynne puulayiyaaba eriyoo giishawu puula miishshata bantta soon bantta soon haari uttidoosona.

Ababe ba kareni xidane zaafiyaa kase hem'idi oottidi kattido biittani kase puutiyaa giyape shammidi ehidoga tokkidi de'ees. Ba ishakka haya la tana tokka maada yaagidi xeesidi de'ees.

issi adusa na'iya arssiya keehippe lo'iyara huteele keettean zo'o ashuwa qanxxa ma simada ushaakka qassi uya simada ba bolaane bawu diyaba ubaa giigisa simada issi na'aara yetan bolaa ufayssin durayddda dawusu.

dastti tamaare keetta hachi qan''iyaa miidi i sooppe som''uwa mee'eti kiyyiyo wode tamaare keetta gakkanaw issi hasttamu daqqiiqa ogiyaan barkka i hemmettidi biishin saate po'in soo geliyo saate asttamaare tamarisside dees.

Woossa keettaani kaalettiya aawati qaalaa tamaarissidoogaappe guyiyan soo denddiyo saatiyan aawatussi hegaadan yaagidi yootidosona. Inte naati qeeraa gallassi guurara woossa keetti yedana mala yaagidi yootiidi de'oosona.

Nu biittan guutta asi giita asi maccawunne attumaasi naqaashshaa woykko maaddiyaa yelettaappe yeletawu ooso woykko qonccebaa gidiyaabaa ogiyaan essuwaan gattiyaabay oduwaa gidiyoo giishshawu ha'ikka odoy sinttanawukka qaxalees goosona baaggati.

Duubaye biitaa qonccissiyaagee woykko hara biitaappe dummayiyaagee bandiraa giyoogee tamaare keettan tamaareti tamaari simmidi soo biyo saatiyan woykko timirte kifiliya wurssiyo saattiya bandiraa wotiidi doosona.

Adisaabappe wolayta sodo caanidi yiyaa issi makinaay laatamanne hosppun macca asanne hastamanne naa"u attuma asaa ekidi yiidi ogiyaan issi olaan geelidi hoo oytamanne oyddu asaa woriis.

Bakaaloy tayoo wolqqay de'iyaakko woykko gidiyaa miishshay de'iyaakko ta naatu ichchaashshu natussi issi issi kaamiyaa shaammada immana ayssi giiko eti heemmettidi daapuroppona. Hagee lo"iyaaban giigidi de'ona yaagidi haasayeesi.

Ammenechcha ba michcheera kare biyoobaa gigissanasinne bana kasegaappe loyttaanasi azinay oychiyoo saatiyaakka a gakkido giishshawu hagaa hawaasa giyoo katamaa baada lo"iyaa maayoy yan diyaaga shaammana gaada maakinaan baydda dawus.

zinaasha ba micheera giyaa baana gaada baalottira bana issi na'ay hachchi galasaa woykko oytti uttis gaada bana shiccissiyabaa woykko puulayiyaaba tiyaydda dawusu.

Nu heeraani ha'i issi bitanee hargennan hayqiini so asaynne heeraa asay issippe maayettidi hagaa aybbi ootidee waatidi hagaa yeehuwa planee? yaagidi zoretiidi de'oosona.

Baazzita ubba gallassi bantta sooni de'iyaa teeppee kawuwa matappe dumma dumma eranchchati aattiyo oduwa a erissiyo woykko kaaliyo gishshataasi timirttiya minttada tamarawussu wontto duussabaakka daro asaappe tamaaraydda dawusu.